Omagumbo ogendji konyala oyena iikuku yoondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi tekulilwa osheelelwa dho ohadhi tekulwa woo opo dhikoke dhivule okulandithwapo. Ohadhi landithwapo nee dhina omwenyo nenge dhasa.

Monale aantu okwali haya longitha oonani nosho wo iipululo, ihe paife ohaya longitha omambakumbaku okupulula ngono haga endelele.

Moshilongo shetu shaNmibia omuna oshikunino shiinamwenyo, ohamu adhika nee iinamwenyo oyindji ya yoolokathana mono hamu adhika ngaashi, oondjamba, uumenye, nayilwe oyindjiyindji ya gwedhwapo.

Aantu yamwe oye na iikaha iiwanawa nokukuna iimeno. Ohaye yi sile oshimpwiyu taye yi tekele omeya nosho wo okuyi tula puuwanwa yaa ha like kuupuka. Ngele ya koko ohaye yi landitha po, opo yi imonene oshimaliwa.

Oondjuhwa odho iikwamawawa yo iitekulwanamwenyo yomegumbo. Oonyata dhoondjuhwa ohadhi vulu okukala tadhi pewa oohi dhi lye, dho odha tekulilwa osheelelwa dho ohadhi vulu woo okulandithwa po aantu yi imonene sha shomondjato.

Aanangeshefa aakulu oyeshi konene nokushimona mo kutya omatudhi goondjuhwa nago iikulya yoohi, onkene ohaya tekula oondjuhwa dhawo mono ya ninga oshikuku shoondjuhwa kombanda yokandama koohi.

Aantu yamwe pakushitwa, oyena iikaha iiwanawa yoku kuna iimeno. Ohaya kala nee taye yi sile oshi mpwiyu, taye yi tekele omeya, yo taye yi keelele wo kuupuka. Shampa ya koko, oha ye yi landitha po opo yi imonene oshimaliwa.

Aanafalama oyendji, paife ihaya longo we nuudhigu okutekela iimeno yawo, oshoka ohaya longitha ominino ndhono dha tsuwa oombuthulu dhe enda moshikunino nuuna kwa patululwa omeya ohaga tikile piimeno.

Shampa omeya ga pwine nenge aanangeshefa ya mono kutya oohi dhawo odhina kukala dha koka dha adha okuliwa, ohaya longitha oonete opo yedhi kwatemo ye kedhi lyepo nenge ye kedhi landithepo.

Opo wu tekule oohi owa pumbwa okukala wuna ontseyo kutya oohi odha pumbwa shike naasho inadhi pumbwa odha pumbwa iikulya yini nodha pumbwa okupewa lungapi mesiku opo owala wu kale nofaalama yoohi dha kola.

Oshilongo shetu oshina uunshitwe wa yoolokathana. Mono muna oondundu muna omadeina, muna efuta. Mefuta ohamu adhika iinamwenyo oyindji ngaashi oohi nosho woo oombwa dhomomeya.

Aantu ngele taya tekula oohi, tango ohaya longekidha uundama mono taya kala taye dhitekulile, ohaya kala ne taye dhipele mo iikulya opo dhikoke dhivule okuliwa dho dhivule okulandithwa po yi imonene sha shomondjato.

Moshikunino shiinamwenyo ohamu adhika oshinamwenyo shimwe oshile, shina oongolo oonde nodhingo onde, shono hashi ithwanwa onduli. Ohashi nana aatalelipo yeye yatale nkene hashi monika.

Mongashingeyi aanafaalama ihaya longo we nuudhigu, ihaya longitha we oonani niipululo oshoka oyena uushina mbono hawu longo kehe shimwe, omashina ta ga pulula, omashina ta ga helele naangono wo ta ga yungula.

Ombinga yimwe yoshilongo shetu Namibia ombuga kehala huka ihaku tsama naana iimeno oyindji oshoka evi limwe olya nika omamanya lyo ohali kala ekukutu oshoka ihali mono omvula ya gwana.

Omvula shampa ya loka nawa ohashi imonikila komadhiya noondama. Aantu yamwe kiilongo yimwe momilonga dhawo oyena mo uuhala uuwanawa mono haya yi ye kiinyanyudhe taya yotha oonyama dhawo yo taya tala uushitwe nkene woopala.

Momagumbo gaazeko nenge moombelewa dhaanenentu, oha mu kala muna iipundi niitafula tayi monika nawa ya longwa miiti. Aantu mba ya longa iipundi mbiya oha ye yi landitha po, opo yi imonene oshimaliwa shomondjato.

Iinamwenyo yokombanda yevi opena yimwe ya nika oshiponga naambyono inaayi nika oshiponga. Iinamwenyo mbyono ya nika oshiponga ongaashi eyoka oshoka ohali li aantu etaya si.

Uusita wiikombo, owo oshinima oshiwanawa, oshoka iikombo oyi na onyama yi na iitungithilutu yo oyina uuhoho uuwanawa piimeno.

Aanafalama oyendji paife oye uunongo nontseyo nkene ye na okutekula oohi dhawo. Oohi ohaye dhi tula momeya mokandombe mono haya kala taye dhi pele mo iikulya, opo dhi koke dhi vule okuliwa.

Aanangeshefa shampa taya tekula oohi, oha yedhi tekulile muundama, mono haya kala ta yedhi pele iikulya, opo dhi koke dhi vule okuliwa, dho dhikale dhina uundjolowele.

Moshikunino shiinamwenyo omuna oshinamwenyo shono haku tiwa ondjamba. Ondjamba oshinamwenyo shono oshinene noshiwanawa sho oshina ombili.

Aanafaalama oyeshi kondolola kutya, okutekula oohi oshinima shimwe oshiwanawa, oshoka onyama yohi oya talikako onyama ontokele ndjono yina iitungithilutu ya gwana molutu, dho odho oonzo dhuunshitwe moshilongo shetu.

Aanafalama oyendji oye hole oku teķula oongombe oshoka ohaya mono ko uuhoho mbono haya tula piimeno, opo yi koke. Onyama yongombe ombwaanawa wo oshoka oyina iitungithilutu ya gwana.

Mombuga ohamu adhika oondundu. Koondundu hono ohaku kala kwamena uumwiidhi uushona, ihaku kala kuna omiti odhindji. Uunamwenyo pethimbo djuu talala ohawu kala wa holama kohi yomamanya.

Shihenga shampa yega dhenga pevi, oto shimonene komadhiya nokoondama nkene dhuudha omeya. Omwiidhi ohagu kala gwanyanyukwa noodhila dhokegulu ohadhi kala wo tadhi tuka tadhiya okunwa omeya nokulya uufuma pooha dhomeya.

Ombinga yimwe yoshilongo shetu shaNamibia, ombuga, mombuga ohamu adhika oondundu, oondundu ohadhi kala dhafa omamanya gandumbilathana na ohaga nana aataleli po opo yeye koshilongo shetu yatale nkene uunshitwe woopala.

Aanafalama yamwe ohaya tekula oohi ndhono ha kutiwa omakende. Ohadhi tekulilwa muundama wa yoolokathana mono hadhi pewelwamo iikulya dhi vule oku koka nokulandithwa.

Aanafaalama oya pumbwa okukala yena ontseyo yokukuna iimeno ngaashi omatama. Omatama uuna ga ima oga pumbwa okumangwa ga kale ge endjelela opo iiyimati yi tiligane mbala.

Aanangeshefa oyendji ohaya tekula oohi, haye dhi tekulile mokandama komeya. Ohaya kala nee taye dhi pele mo iikulya ya gwana noya yoolokathana, opo dhi koke dhi vule okuliwa dho dhi vule okulandithwa.

Ombinga yimwe yoshilongo sha Namibia ohaku adhika ombuga. Ehala ndino ohali ithanwa ombuga oshoka olya mbugala kakuna omiti odhindji ko ihaku adhika woo iinamwenyo.

Mongaashi ngeyi kehe oshilonga ohashi vulu okulongwa kokashina. Aanongontu oyetapo eshina ndono hali longithwa okuteta omwiidhi etagu li nyanyula etagu li gongele nawa nawa tagu vulu okuliwa kiimuna.

Mongaashingeyi kehe gumwe okuna oshikuku she shoondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi tekulilwa omayi, opo gaka landithwepo yo aantu yadje. Oondjuhwa nadho oha dhi vulu wo oku landithwa po dhina omwenyo nenge dha dhipagwa aantu etayi imonene sha mondjato.

Moshikunino shiinamwenyo ohamu adhika iinamwenyo oyindji ya yoolokathana ngaashi ondjamba. Oshinamwenyo shono osha shitwa oshinene. Ohashi nana aatalelipo okuza kiilongo yi ili noyi ili ye ye ya tale nkene ondjamba hayi monika.

Oshilongo shetu oshina uushitwe wa yoolokathana. Koombinga noombinga dhoshilongo, kumwe ohaku adhika oondundu, nakumwe otaku adhika efuta. Aatalelipo ohaye ya okutala nkene uushitwe wo opala.

Moshikunino shiinamwenyo, ohamu adhika iinamwenyo oyindji yomaludhi, yimwe oya nika oshiponga nayimwe inayi nika oshiponga. Iinamwenyo ngaashi oonduli, inayi nika oshiponga, yo oha yili omafo.

Mefuta ohamu adhika oohi odhindji dhayoolokathana ngaashi momalwaala nosho woo momalupe. Adhishe konyala ohadhi liwa dho odhina iitungithilutu yagwana.

Nashenga shampa ega dhenga pevi, aanafaalama ohaya pulula omapya gawo nawa, niimeno yawo ohayi kala ya ziza tayi monika nawa, oshoka oya mona omuloka gwa gwana.

Aanafalama oyendji ohaya tekula oongombe, oshoka oongombe odhi na onyama yi na iitungithilutu ya gwana. Yo ohaya longitha omapumba gadho onga uuhoho okutula piimeno.

Aanafalama oyendji oya tseyika nawa molwa oku longa omapya gawo niikunino yawo mbyono iinene. Oha kala nee ya kuna mo iiyimati niikwamboga wo. Oha kala taayi sile oshimpwiyu tayi tekele omeya opo yaa kwatwe wo nokuupuka yise.

Omeya shampa ga ende taga pwine, nenge aatekuli yoohi shampa ya hala oku dhi kwata mo, oha ya longitha oonete, opo yedhi kwate mo yeke dhi landithe , dho dhimwe taa li ongo osheelelwa.

Aanafaalama mboka ya hala oku tekula oohi, tango ohaya longekidha okandama etaya tulamo omeya opo nawa ya tulemo oohi. Ohaya kala nee tayedhi pelemo iikulya no kushendja omeya, ya tulemo gamwe omayelele

Mongaashingeyi aanongo oyetu etelako omashina ngono haga longo kehe shimwe. Mono ya etapo eshina lyokuteta omwiidhi, etaye gutonyo, noshowo oku gugongela nawa.

Opo wu tekule oohi, owa pumbwa uuyelele, uunongo nomayele nkene wu na okusheenda, opo wu kokeke oohi dhoye nawa. Aanangeshefa ohaye dhi tekulile muundama womeya mono haye dhi pele mo iikulya.

Mongashingeyi aanafaalama ihaya longo we nuudhigu, oshoka ohaya longitha uushina. Oyena omashina ngono omanene hakutiwa omambakumbaku haga pulula, yo oyena wo uushina mboka uushona woku helela, yo oyena po uushina woku kuna.

Aanafaalama mbono haya tekula oohi oya pumbwa oku kala yena ontseyo nkene yena oku kaleka oohi dhawo dhina uundjolowele. Oya pumbwa oku tseya oku opaleka uundama wawo kohi, opo ya kuthe ko oonyata ndhoka dhili ko.

Nashenga shampa ye ga dhenga pevi otoshi imonene komadhiya nokomilonga nkene dhu udha omeya. Omwiidhi nosho wo omiti ohadhi kala tadhi monika nawa nodha hapa. Omeya ohaga etelele wo oondhila ndhono hadhi kala tadhi li uufuma kooha dhomeya.

Aantu oyendji paife ohaya tekula oohi ndhono haye dhi kaleke mokandama haye dhi pele mo iikulya ya gwana. Ohaye dhi tekula nee, opo dhi vule okuliwa, dho ya vule wo oku dhi landithwa yi imonene oshimaliwa.

Aaantu mbono haya tekula oohi, ohaye dhi tekulile muundama nohaya kala ne ya shanga ko omadhina kutya otamu monika oohi dhi dha tya ngiini. Ohaye dhi pele mo iikulya, opo dhi koke dhi vule okuliwa nokulandithwa po.

Ombinga yombuga ngaashi mOshiwakopo noshowo mOmbaye omuna endumbalo lyevi, ndyono haku tiwa omandeyina, ano aatalelipo oha yeya nee okutala nkene oshinima shika hashi monika.

Mongaashingeyi aanafaalama ihaya longo we nuudhigu okulonga iikunino yawo oshoka opuna omashina ngono ga longwa koonkulungu haga longo kehe shimwe.

MoNamibia omu na omihoko dha yoolokathana. Opo aantu yedhi yoolole, omuhoko kehe oguna omizalomwa yawo ya yooloka komu hoko omukwawo. Aantu ohaya simaneke omizalomwa ndhika, opo ya kalekepo omithigululwakalo dhawo.

Omuntu shampa e na oshimaliwa, ohi ilandele kehe shoka a pumbwa. Ano to ilandele ondjuhwa yoshiwambo ndjoka yi na iitungithi ya gwana noshowo oshimbombo, ye ti ikulula wo nokakunwa hoka ka talala.

Kombanda yevi okuna iinamwenyo oyindji ya yoolokathana mono mwa kwatelwa uudhila. Uudhila owuli pomaludhi ogendji ga yoolokathana, konyala oondhila adhihe ohadhi lala komiti ko oko hadhi tungile iihandhila yadho.

Oondjuhwa oha dhi tekulilwa omolwa onyama yadho. Onyama yondjuhwa oya talika ko onga onyama ndjoka ontokele, ndjono yi na iitungithilutu ya gwana yomolutu, oondjuhwa oha dhi vala omayi ngono haga landithwa, noha ga liwa wo.

Ombinga yimwe yoshilongo oha ku adhika efuta. Efuta olyo oonzo dhuushitwe. Mafuta oha mu adhika iinamwenyo oyindji ya yoolokathana . Oha mu adhika oohi, mo oha mu adhika wo oombwa dho momeya, nayilwe ya gwedhwa po.

Aanafaalama mboka taya tekula oohi dhawo ohaya tula ko oonete kombanda, opo yedhi keelele komakodhi noshowo kuumbishi kaa yedhi yakule mo, dho dhi kale dhili megameno.

Moshikunino shiinamwenyo ohamu adhika iinamwenyo oyindji ya yoolokathana. Iinamwenyo mbyono ohayi nana aatalelipo opo yeye yatale omaludhi giinamwenyo.

Aanafaalama oyendji oha ya tekula oongombe oshoka, oongombe, oonyata dhadho oha dhi longithwa onga uuhoho mbono ha wu tulwa piimeno. Odhina woo onyama ndyono ya simana molutu nomahini gawo oha ga liwa.

Mongaashingeyi kehe gumwe oku na ofaalama ye, ano kehe gumwe oku na shoka ha tekula, opo i imonene oshimaliwa. Aantu yamwe ohaya tekula oombaka, oshoka oompu okutekulwa. Odha pumbwa owala iikulya nomeya ga gwana.

Omuntu shampa ta tekula oohi oha kala tedhi pe iikulya ya yoolokathana, opo dhi koke dhi vule okuliwa dho dhi vule okulandithwa po. Onyama yohi oyi na iitungithilutu ya gwana.

Mongaashingeyi aanafaalama ihaa mono we iihuna oshoka oyena omashina ngono haga longo kehe shimwe. Omashina ngono haga teya nagamwe gokutekela.

Aanafaalama ihaya longo we nuudhigu oshoka kehe oshilonga oshina okashina hoka hake shilongo payife. Opena uushina wokuhelela mbono hawu vundakanitha evi nawa nokudhipaga iipuka mbyoka yilimo.

Ngashingeyi aanafalama ihaya lili we nkene yena oku tekela iimeno yawo, oshoka ohaya longitha ominino dhoka dha tsuwa oombuthulu, nuuna kwa patulula, omeya ohaga tikile piimeno.

Mongashingeyi onkanga inayi talika ko onga oshinamwenyo shomokuti, ihe oya talika ko onga oshinamwenyo shomegumbo. Ohayi tekulilwa onyama nomayi gayo, oshoka nago ohaga liwa noge na iitungithilutu ya gwana.

Iishana nomadhiya shampa ya pwine aakwashigwana ohaya kutha oonete, opo ya ka yule mo oohi. Shampa ye dhi kwata mo ohaye ke dhi landitha po, opo yi imonene oshimaliwa nadhimwe ohaya li.

Mongaashi ngeyi shampaomvula yaloko aanangeshefa ihaya kwata kwata ihe ohaya pulula taya longitha omambakumbaku oshoka ohaga endelele nohaga pulula oshilwa oshinene.

Moshilongo shetu omu na uushitwe wa yoolokathana. Mono tu na mo ombuga mo mu na wo oondundu. Koondundu ohaku kala kwa mena uumeno uushona, lyo olya talika ko onga omagumbo guunamwenyo uushona.

Oshilongo shetu Namibia oshina uushitwe wa yoolokathana. Mono mwakwatelwa oondundu. Oondundu ohadhi nana aatalelipo opo yeye moshilongo. Ko komamanya hono oko wo haku lala uunamwenyo mboka uushona.

Nashenga shampa e ga dhenga pevi ohashi imonikila komadhiya nokoondombe nkene dhu udha, omwiidhi ohagu kala gwa hapa. Ohapu kala woo pena oondhila ndhono hadhi kala dha nyanyukwa oshoka otadhi li uupuka noshowo uufuma kooha dhomeya.

Moshilongo shetu Namibia osha tseyika nawa shina oshikunino oshinene shiinamwenyo shono hashi ithanwa Etosha National Park

Ombinga yimwe yoshilongo, ombuga iha ku kala ku na iimeno oyindji, ko ihaku kala ku na ii iinamwenyo oyindji, oshoka kaku na iikulya ya gwana, ko iha ku mono omuloka gwa gwana.

Aanafalama shampa taya tekula oohi. Oha yedhi tekulile muundama, wa yoolokathana owundji wudji. Oha yeshi ningi opo dhaa kale moka ndama kamwe dha thinanana, dhaa imonithe oshiponga, dho dha iiinyokome pokulya, ano pukale dhimwe hadhi li na dhimwe ihadhi li.

Eshito olya shitwa lya yoolokathana. Mefuta ohamu adhika iinamwenyo oyindji mono mwa kwatelwa oohi. Oohi mefuta ohadhi kala mo dhi li pamaludhi ga yoolokathana nodhi na wo omalwaala ga yoolokathana.

Aanangeshefa paife ohaya vulu okulonga iikunino yawo iinene oshoka oyena omukalo omupu gokutekela iimeno, mono haya longitha ominino dhatondoka moondjila dhiimeno nuuna kwapatululwa omeya ohaga thikile miimeno.

Kombanda yevi okuna iinamwenyo oyindji mono mwakwatelwa oodhila. Oodhila odhili pomaludhi ogendji. Odhindji ohadhi lala komiti ko oko hadhi tungile iihamudhila yadho.

Moshilongo shetu Namibia, ombinga yimwe ombuga. Ohaku kala ku na evi ekukutu lyo olya nika omamanya oshoka ihaku mono omuloka gwa gwana. Ihaku tsama naana iimeno oshowo iinamwenyo.

Mombuga omu na iimeno mbyono hayi tsama mo, iimeno mbyono inaayi pumbwa omeya ogendji ihe oya pumbwa evi olindji lyiilogongela ngaashi lyopooha lyomandeyina. Iimeno ongaashi ne omanyoshwa niikwawo oyindji.

Moshikunino shiinamwenyo ohamu adhika iinamwenyo oyindji gayolokathana ngaashi ongolo. Ongolo oshinamwenyo shimwe sha shitwa shafa ondoongi. Shina omayala gamwe omaluudhe gamwe omatokele.

Oondundu dhimwe dhomoonzo dhuushitwe. Ohadhi eta aatalelipo moshilongo yeye ya tale nkene eshito nkene lyo opala. Uunamwenyo uushona, ohawu holama momamanya ngoka goondundu.

Aanangeshefa shampa taya tekula oohi dhawo, ohaye dhi tekulile muundama, mono haya kala taya shendje omeya ya tulemo omeya gamwe omayelele, opo oohi kadhi kwatwe komikithi.

Aanafalama shampa taya tekula oohi ohaye dhi tekulile muundama womeya mono haya kala taye dhi pelemo iikulya, opo dhi koke dhi vule okuliwa. Dho dhi vule okulandithwapo.

Aantu mboka ya hala oku tekula oohi, manga inaya tameka ohaya longekidha okandama, mono haya tula omeya omayelele opo ya tulemo oohi. Ohaya kala tayedhi pelemo iikulya opo dhi koke, dhi vule okuliwa.

Moshilongo shetu sha Namibia ohamu adhika omihoko odhindji dha yoolokathana . Nodhina woo omizalo dhadho dha yoolokathana komikwawo. Omihoko ongaashi aahimba, aandonga nosho woo dhilwe dha gwedhwa po.

Oondjuhwa ohadhi tekulilwa oshi elelwa, nolundji ohadhi tekulwa opo dhi landithwepo dhina omwenyo nenge dha dhipagwa. Oondjuhwa ohadhi vala omayi ngono haga liwa nogena iitungithilutu ya gwana.

Moshilongo shetu ohamu adhika oondundu dhono hadhi kala tadhi monika nawa. Aatalelipo ohaya oku tala oondundu,. Oha gandja oshimaliwa shono hashi longithwa oku tunga oosikola oshowo oku yambulapo eliko lyoshilongo shetu.

Oondjuhwa ohadhi tekulwa nohadhi kalekwa pehala limwe lya yela. Uuwanawa woondjuhwa ohadhi vulu okulya kehe shimwe dho ohadhi tekulilwa osheelelwa.

Olundji aantu ohaya kumagidhwa opo yaa ha tete po omiti inaaya kuna po omiti dhimwe. Omiti ngaashi omigolo ohadhi koko e tadhi ningi ominene, dho ohadhi kala dha kola, dho ihadhi tukwa mbala.

Ngoka a hala okutekula oohi manga inaa tameka, oha longekidha okandama mono ha tula omeya ga yela ta tula mo oohi, opo nee a tameke oku dhi pela mo iikulya yi na uundjolowele, opo dhi koke.

Shampa omeya ga pwine nenge anangeshefa ya mono kutya oohi dhawo muundama odhi li mo dha koka nodha pumbwa okukuthwa mo, ohaya longitha uunete opo ye dhi kuthe mo, yeke dhi lye po nenge yeke dhi landithe po yi imonene shomondjato.

Aangeshefa shampa ya tekula nawa oohi dhawo. Yakala ta ye dhi pe iikulya noku dhipa omeya gayela. Ohadhi koko ee ta ye dhi kwatamo. Ohaye kedhi landitha po, nenge ye dhi lyepo.

Aanafaalama oyendji uuna taya tekula oohi ohaye dhitulilemo iikulya yagwana opo dhikoke dhivule okuliwa, dho dhivule oku landithwa. Kombanda yuundama ohaya tulako uunete opo ya kelele oohi kadhi yakulwemo koodhila.

Aanafaalama oyendji ohaya tekula oongombe, oshoka ohadhi tana mbala, dho ohadhi vulu oku landithwa po koshimaliwa oshinene. Odhi na wo onyama yi na iitungithilutu ya gwana.

Aanangeshefa mboka aakulu oyeshi konenene nokushi kondolola kutya, kayishi iimeno ayihe ya pumbwa okudhengwa koonte dhetango odhindji, ihe iimeno yimwe oya pumbwa oku kunwa momuzile, opo yi koke nawa.

Aantu oyendji ohaa tekula oombaka oshoka kadhina iilonga oyindji. Oombaka odhi hole momeya opo dhi kale tadhi dhana. Dho ohadhi tekulilwa osheelelwa dho ohadhi vulu wo oku landwa aantu yi imonene mo oshimaliwa.

koombinga noombinga dhoshilongo ohaku adhika efuta. Mefuta ohamu adhika iinamwenyo oyindji ya yoolokathana ngaashi oombwa dhomomeya nosho wo oohi.

Ombinga yimwe yoshilongo ombuga. Kombinga huka oku na evi ekukutu ko ihaku mene naanaa iimeno oyindji, oshoka ihaku mono omuloka gwa gwana.

Aantu yamwe oye na iikaha iiwanawa yokukuna iimeno. Ohaya kunu iimeno ya yoolokathana. Uuna ya koko ohaye yi landitha po, opo yi imonene shomondjato.

Pashiwambo omuyenda oha telekelwa oshimbombo shomahangu, ye ta pelwa wo osheelelwa she metiti. Ohashi ningwa ngeyi, opo ya kaleke po omuthigululwakalo.

Oondjuhwa ohadhi tekulilwa osheelelwa nodha talika ko onga ndhono dhi na onyama ontookele ndjono yi na uundjolowele niitungithilutu molutu lwomuntu.

Uuwanawa wiikwamawawa ngaashi oondjuhwa noonkanga oha dhi li kehe shimwe noha dhi tekulilwa nee osheelelwa. Ohadhi vala wo omayi ngono ge na iitungithilutu no ha ga landithwa.

Aantu oyendji paife oyeshipashukila na oyewete uuwanawa wokutekula oohi, ohaya tekula oohi muundama na ohaya kala tayedhi pelemo iikulya opo dhikoke dhivule okuliwa nokulandithwa po.

Mongaashingeyi aantu ihaya longo we nuudhigu ano ihaya longitha we oonani niipululo, ihe ohaya longitha omambakumbaku opo ya pulule omapya gawo go ga kale, ya menithe mo iilya yawo tayi monika nawa.

Moshilongo shetu namo omuna oshikunino shiinamwenyo mono hamu adhika iinamwenyo yimwe iinamwenyo mbyoka ya nika oshiponga ,iinamwenyo mbika ongaashi oondjamba noonkoshi ,oonkoshi ohadhi li onyama.

Aanangeshefa oye shi konene nokushi koneka kutya iimeno yimwe kayi hole oonte dhetango odhindji ,onkene ohaya tula ko uuthaila pombanda opo wu keelele oonte dhimwe dhomutenya.

Pashiwambo omuyenda oha telekelwa oshimbombo shomahangu, noshowo ekaka. Yamwe ohaya tulamo omagadhi goongongo, ngono haga nikitha nawa ekaka.

Kombanda yevi oku na iinamwenyo oyindji mono mwa kwatelwa uudhila. Uudhila nawo owu li pamaludhi. Uudhila owundji ohawu lala komiti ko oko hawu tungile iihandhila yawo.

Mongashingeyi aanangeshefa ihaya longo we nuudhigu okutekela iimeno. oshoka oyena omukalo ngoka yena ominino dha tondoka miikunino dha tsuwa oombuthulu, nuuna kwa patululwa omeya ohaga tekele piimeno.

Aanafaalama oyendji oha ya tekula oohi, dhono ha ye dhi tekulile muundama womeya. Oha ya kala taye dhi pelemo iikulya, opo dhi koke, dhi vule okuliwa , dho dhikale dhina uundjolowele.

Mongashingeyi aanafaalama ihaya longo we nuudhigu, ohaya longo nuupu lela, oshoka opena omashina ngono haga longopo iilonga oyindji. Omambakumbaku ohaga pulula, po opena wo uushina mboka woku helela noku gwaya wo.

Ngele owa hala oku kala wuna ofaalama yiimeno owa pumbwa oku kala wuna ontseyo yankene iimeno hayi kaliwa nayo. Iimeno yimwe inayi pumbwa oonte dhetango odhindji dhindji onkene aanafalama ohaya tulako oothayila nenge uunete mbono haya tula kombanda, opo wu keelele oonte dhetango.

Okutekula oondjuhwa osho oshinima oshiwanawa noshipu. Oondjuhwa ohadhi tekulilwa onyama yawo ndjoka ontokele, oshoka oya talikako yina iitungithi.

Aanangeshefa payife ohaya longo iikunino nenge omapya gawo omanene nawa oshoka oyena omukalo gwokutekela iimeno mono haya longitha ominino dha tondoka nenge dheenda moofola opo uuna kwa patululwa omeya ohaga tondokele piimeno.

Aanangeshefa mboka haya tekula oohi, shampa ethimbo lyadho lyaadha lyokudhi yuulamo, ohaya longitha oonete opo yedhi kuthemo inayedhi kwala nenge inaye dhi monitha oshiponga. Ohaye kedhi landithapo opo yamone oshimaliwa nenge yedhi lyepo.

Uuna totekula oohi owa pumbwa okukala wuna ontseyo kutya oohi odha pumbwa iikulya yatya ngiini nomeya gadho oga pumbwa oku shendjwa uuna ga ninga ngiini.

Aantu oyendji ohaya tekula oondjuhwa noombaka. Odha tali ka ko onga odho iikwamamwa niitekulwa namwenyo yomegumbo. Ohayi tekulilwa osheelelwa , yo ohayi vulu wo oku landithwa po, opo aantu ya imonene oshimaliwa.